Soil management na method wey dem dey use tek dey um, manage di soil before you start to dey plant and e dey good mek farmers sabi dis um method. Di first one wey I know na to till di soil, till di soil means to um scatter am so dat um manure go fit enter, um di seed go grow well go see space tek grow well, den um water go fit enter or air go fit enter so dat di plant go do well generally, na e be um management. um so e get other method wey dem still dey use um, you go mek sure sey di area or di place wey you dey farm water no dey too come dere, um water if water too dey come there e go destroy di plant especially plant wey no too need water e go destroy am, um so e get as you go tek do am so dat water no go dey come dere all dose one, na part of di management thing wey we dey talk, den manure, chemical wey go drive um pests or um insect from dat place, e get how you fit tek do am, if na weed sef e get how you go tek put chemical or do wetin you fit do mek all dose things no affect di plant, all dose one na e be di management wey dem dey talk. um As a farmer e dey good mek you know all dose method wey dem dey use to tek manage di soil so at di end of di day you go get um better, um dis thing, you go get better di plant go grow well, you go get better yield and mek better money from it. Thank you my pipu.

Sorting na method wey they use separate the um wetin you plant um and e get different this wey you fit use to sort. One of them na you fit separate am by the size um or the weight or the shape or the colour. All these one na method of sorting. um Now why you go need to de sort am be say one of them be say go help you know for example, if you want sell am, e go help you know how much you go put so that you go fit sell am. Like, the one wey big, you know how much wey you go put, the one wey no too big, know how much wey you go put, and that one be one of the advantage wey e get. Then, sorting based on the colour fit still help you know the one wey good, the one wey don ripe from the one wey never ripe. For example, if na pepper now, if you sort am, you separate am based on the colour, you go know the one wey don ripe from the one wey never ripe because ripe pepper de the red, the one wey never ripe de the green, so e go help you know the one wey don ripe, the one wey no want ripe. Then those one wey no want ripe, you fit still keep am for house so that if e ripe you go fit sell am. All those one are the advantage of sorting. Then number three, sorting fit tell you the one wey good from the one wey no good. If you look am, you go know say yes, this one get k leg, this one no good, this one good. Na wetin sorting fit do for you be that. um So all these one na the benefit of sorting, and e dey good make farmer know all these things before e even start to de plant. E know say if e don harvest am, e go need to sort am, cos e dey good for all these reasons wey I don talk. Thank you my country people.

sort maize na maize we de deon we de seperate den after you don harvest am you fit seperate maize like dat eh so wen we dey talk maize be like we dey speak too much grammar na corn so you fit still sort corn like that. so after you don harvest am you fit sort am sorting na i don first talk about sorting sorting na method we de dey use tek dey commot one of dem di good one from di bad one from di won we don ripe from di won we e neva ripe. di won wey you go sell a particula amout from di won wey you no go sell for dat amount all those won na method of sorting. and for every plant every crop wen you plant e dey good to dey sort am. especially for di money part di market part if you no sort am you no go know how much you go put you no go know how much you go put for this size and dis other size all those won wen den dey guess kon dey say dis won u o just look am say me i won put am for dis amount e no dey most of di time you kon dey run at a loss because you o fit sell bigger won for less amount. so e dey good make de dey sort so you don first seperate dem down you o put di amount we you wan put. dat time your mind go dey you o come down put am ehen so dat anybody wen come say na dis size e wan buy you go know di amount you no need to kon dey think how you won sell am you know di amount we you o tek you don already put amout we you won sell am so all those won be method of sorting thank you.

Before we talk about the sorting for maize after harvest, it um good make we know um the meaning of sorting. Sorting na method wey we dey use take dey separate um crop wey we don plant. um Now, the separation fit dey fit involve um um um maybe you separate them based on the size. You fit separate them based on the shape, the color, even the weight. So all these one na um the um the meaning, na him be the meaning for sorting. Then we get three method wey we take dey sort. The first one na maybe through physical inspection, you go just look am, we go just separate them based on how you take see them. Another one na um um winnowing, winnowing method and the third one na sieving method. These na the method wey person fit employ to take sort. Now, the benefit of sorting na to, one of them na in case you want sell am, you go know how much you go put after you don separate them. For each of the ones wey you separate, you go know the exact amount wey you go use take sell am. That one na one. Number two, um sorting go help us know the one wey good from the one wey bad. That one na number two. Number three, sorting go still help us know the one wey ripe from the one wey no ripe. These ones na the benefit of sorting, and it dey good to dey sort crop, especially maize crop after you don harvest am. Thank you, my contri people.

Soup stew ingredients. um It depend on the soup or stew wey you wan cook. You get so many ingredient wey them dey cook soup or stew. So, but basically the ingredient go be dependent on the kind of soup wey you wan cook. But generally for ingredient we get um Maggi, pepper, onions, crayfish. Even up to vegetable, all of them na ingredient for soup stew. But if na egusi you wan cook, the major ingredient na the egusi. Then you go get pepper, salt, Maggi. Even up to beef, meat, crayfish, all of them na ingredient. If na ogbono, the major ingredient na the ogbono. Then you go get um Maggi, pepper, onions, salt. As other ingredient wey you go need. And we get different type of soup or stew. I just mentioned two. There dey very many, especially for Nigeria. Apart from egusi and ogbono, we get afang soup. We get edikang ikong. We get ofe akwu. We get bitter leaf. We get vegetable. All of them na type of um soup stew. Wey dey Nigeria. And to cook all these soup or stew, they get different ingredient. But their major ingredient na the name of the soup or stew wey you wan cook. Like I talk before, for egusi, na that melon be the major ingredient. For ogbono, na the ogbono be the major ingredient. For afang, na that afang leaf na him be the major ingredient wey dey. um So, that one, this na the ingredient for soup stew wey dey Nigeria. Thank you my country people.

dey spray chemical for farm, it get reason why farmer go decide to spray chemical for farm. Maybe he want um increase the manure for the farm, he want increase the nutrient for the farm if he spray chemical, and why it dey go to do that one be say it go help the plant get nutrient to take grow well, that one na one um benefit. Another one be say if you spray chemical to drive insects from the farm, um that one na another benefit so that make insects no dey chop wetin the farmer plant, all those one na benefit. Then if he spray another chemical to take kill waiting them dey call weed for farm, weed na plant wey dey grow wey wey they no plant, plant wey dey grow wey they no plant, na be weed, so you fit spray chemical to kill all those plant wey you no want make grow for that place. That one na another one. Then another one na it get waiting wey oyibo dey call fungi, um you fit spray chemical to kill all those fungi for the farm, so all those one na the reason why they dey spray chemical for farm, um so, farmer no just dey spray chemical like that, they get reason to do am, um some of the reason na I don talk now, um so that your product wetin you dey plant go do well, generally, na just be the aim, so that waiting you dey plant go grow well, na be the benefit of spraying chemical for for farm, na do well my country people.

Pesticide na wetin they dey spray chemical wey they dey spray for farm to take kill um plant wey you no want wey grow for where you for dey plant something or animal wey we take kill animal wey you no want make come where you for dey plant something um so na be pesticide and we get different type of pesticide, we get insecticide, herbicide, we get fungicide, all of them na pest control chemicals wey they use for farm. um It dey good make farmer get all these um chemicals to take drive all these um pests from farm. um It dey very good make farmer get all those things to take drive all those um unwanted plant or unwanted animal from the farm. And to spray these chemical they get many methods wey they use. You fit use machine take dey spray am, you fit use drone, um you fit just spray am, spray am sprinkle am like powder, granule like powder, you spray am like that, all those one na method wey they use. um So if na drone, which is one of the most effective one now wey they use, you go just this, it go take you, where you no fit reach for that your farm, that drone go fit reach there. um So that um um insects or other unwanted animal no go come that place come dey disturb waiting you farm or wetin you plant. Or if na weed, it get chemical wey you go use wey be say even if you don plant wetin you plant, they they call dem selective, selective herbicide. They go select the plant, they no plant from weed. They go kill all the weed, they go leave the plant wey you plant. All those one na be the method. thank you

After you don farm finish, you go store wetin you don farm, you o put am somewhere befor you kon dey transoport am. Den e get different method wey de tek dey store wetin you don farm, you fit dry am first reason why yo dey dry am na you won comomot water wey dey di plant so dat may e nor grow again or so dat mek animal bacterial no kon perch wetin you you plant dat won na method of storage. Anoda method of storage na to use maybe all those preservative wetin oyibo pipu dey call preservative, you fit use am also store some na salt na in de dey use tek dey store am all those won na preservative na in de dey use. Dis kind storage dey good especially if you wan transport wetin you plant to far places. Di reason why you go need to prserve am like dat be sey so dat if na like all those thinfgfs wey dey spoil for road, e no go quick spoil so na all those wans be di advantagewey you get so dat before you carry am reach here e go still good e go fit still sell am beta amount so e dey good mek farmer know all those tecniques wey den use preserve wetin pesinplant before e transport dem to where ever you wan carry am go so na all those wan be di storage method,. So na transportation na in those farmer dey look before e won transport e wan transport. E dey dey high so if e see sey na goods wey you wan transport, de fit consider ram if you see am sey there nor go come out, you fit just relax cause no beevery thing na you e depending on di product anyway thre are product wey be sey e go reach wen e reach to transport, you transport am but wen e reason sey dis wan no too many and e go cost you well to transport, you fit just relax dey sell am within di local market wey you get and even consumer so na all those wans na in farmer suppose know before e go into all those things. My country pipu una well done.

Na method wey they use to dey keep maize or waiting wey they call corn, na im be storage procedure. So we get different method wey they use keep corn. If you want keep am, you fit put am for bag or you fit decide to dry them first, put them for where breeze go dey touch them um so that they go dry, water small water go commot, we go fit stay long um depending on waiting you want use am do. um And that depending, the way you go take store am dey dependent on waiting you want use am do. um Some they dey store am so that they go fit use am, they fit replant am, um some dey store am so that they go fit sell am, so it depends on waiting you want use am do. So if na to plant, you go get a, you get how you go take put am. um You go get how you go take put am before you go come fit replant am. And if na to sell am later, you get how you go take put am before you go come dey sell am later. um So na be the storage method. Some they dey use chemical, if na to preserve am um make e no grow, you get how you go take go am, um you no go make the condition of growth happen. For example, if you want make plants dey grow, the place water go dey, wetin wey they call moist, you go dey moist, but air go dey come that place, those na condition for plant to take grow. So if you no want make e grow, all those condition, you no go make an dey that place, you no go grow, so na this one I say make I tell una my country people.

Before farmers start to dey plant, e get things wey e need to first do, e go need to plan well plan everything down before e go start to dey plant. So if don discover where e won plant, e go need to prepare datt place where e wan plant before e go e no o just go there go dey put seed so e go ned to prepare am. So one of di method wey de dey use to prepare where pesin won plant, so you go need to prepare am, one of di method wey de dey use to prepare where pesin won plant de dey call am tilling oyinbo pippu dey call am tiling. Tiling na where pesin won plant, you go use tek sof ten di soil wen you won plant, if na to use hoe but na machine you won use, use machine tek sof ten am, tek loosen di soil before you begin to dey plant or before you need to do anything dat priocss wey de dey use tek loosen di soil na in be tiling. Na why de dey till be sey so dat air go fit enter di place wy you wan plant, water go fit enter den di manure wey you put go fit mix well with di soil so dat di plant wey you put for inside soil go grow well because for plant to grow, you need all those thing, you need air to enter di soil, you need water to emter di soil so dat di root go fit penetrat go fit go down well well for inside di soil so all those wan na in be di method soas a farmer you need to know those method before you even start, you no know am you go just dey plant at di end of di day wetin be di aim of your planting, you nor o dey achieve am. So as a farmer you need to sabi all those wan before you go start I planting .now if you don till di soil finish, you o kon put di seed, if you don put di sed finish, d condition dey right, di soild di plant go come out from insie ground ife dey come out, you go know sey other plant still dey come out follow so you go need to prepare for all those wan wey e come out wey you no plant, de dey call those wan weed, so you need to porepare for all those weed den find way to tek dey remove de get different method wey de tek dey commot am, you fit use hand tek dey commot am or cutlass tek dey clear am or you fit use em chemicals den get wetin de dey call herbicide selective herbicide e go kill all those plant wey you no plant, den apart from weed, animals sef fit kon affect wetin you dey plant, we call dem pest, to control allthosewan, you need pesticide so as a farmer, you need to know all of dis befioe you even go into farming,

The middle part of um the farming na, when um the thing done dey grow, and as the plant, wetin you plant done dey grow, other plant go come still dey grow join with you done plant. Those plant wey dey grow join with you don plant, we go call them weed. um They no supposed to dey your farm. So regularly, you go dey commot those weed because them go dey disturb wey you plant, they no go let am grow well. So that period, that middle period, na period wey you dey check your farm to maintain um dey to check whether they dey grow well. And by checking, you go dey remove all those weed wey dey your farm. Then you go dey check for um infection um like all those um fungi infection, wey dey affect some of these plants. Then you go dey check then, if there's any need to treat them, you go still treat them. So all those one na the middle stage of farming. then regularly, you go dey irregate di farm, you go dey put water if water no if rain no dey fall you go dey put water so dat de go dey see water to tek grow. manure once in a while. you go put manure so dat e go help dem grow well all those time na dat period na in dey dey do all dos won um so this na the middle stage for the farming. And it dey good wey farmer dey checking farm regularly, especially at this period. Because anything wey want affect the harvest now here now for the start, the middle stage. If the middle stage good, the end part, end stage go good, the ending go good. You go get better harvest. So na now you go dey do all those things to make sure say the end part of the end stage for the farming cycle go good. um I say make I drop this one for my people. una welldone.

processig na method wey de dey use convert raw material to finish product so na dat won be procesing. na to process um farm product get importance and one of di importance be sey e go mek di tin kon lok very fine and attractive, number two be say, e go mek di value um kon big asin di amount wey you o tek buy am kon big. number three be sey you fit even export am because you don add value to dat thing. di one na some of di benefit wey e dey for processing um raw material um so farmer still fit carry dis concept especially if den get wetin dey wan sell, dey get things wey dey won sell den fit process am like dat e go add value and de go mek more money. for example you carry your tomatoes, you fit can am and no be di amount de tek dey by the seed own you o buy am like dat cause you don can am you don add value so na dat wan be di processing. or if na pepper, you fit can di papper go add value and na anoda reason why e dey goo to process stuff of food or raw material, e go increas di life span of dat thing dat thing dat plant or crop no go quick spoil again because you don de processing di part of di processing na to preserve am so na all those one be di advantage to processing and e dey good mek farmer know how to do all of dis for wetin hin plant. thank you my country pipu.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

Like I talk before, we get um two time, two season wey we dey farm, especially for this part of the world wey we dey, Nigeria. We get um wet season farming and we still get dry season farming. Most times, if especially if na dry season na you dey, where you dey farm, because of the dryness, you plant things, you need to go shade am, so that make e no die off, wetin oyibo people dey call dehydration. That's e go dey lose water. If e lose water, e go come dry. So in order for the plant not to die of dehydration, you need to shade am. You fit use palm rafter, wey wey oyibo dey call palm rafter, or you use bamboo leaf to shade am. That one na the shading wey we dey talk. And e dey good wey be say farmer get this idea to take dey cover the crops make e no quick die, make e no die of burning or dehydration. Dehydration na process wey plant still dey lose water, or wey um something take lose water wey dey inside. um So that one na dehydration. So, make the plant no lose that water, you go cover am. And you go dey make sure say that place where you plant dey moist enough, that's air dey come, water dey, water wey air contain dey, dey come that place. um So, na all those one naim be the method, one of the method to secure wetin you plant, especially during dry season. You need to dey shade am. you supposed to dey shade am, and e good make you know get the knowledge of it. of That shading dey important. Thank you my country people.

Tomato seller na pipo wey dey sell tomatoes for market, or even for house. um So those people dey get farmer contact or they dey go village market, go dey buy the tomatoes. For those wey get farmer contact, they dey meet farmers, dey buy am in group. Then come dey sell am, or some dey go sell give other people, after say dey buy am in bulk, dey go sell give other people as retail. um So na him be tomato seller. So some of them dey travel very far to buy the tomatoes. Some go as far as the northern part of Nigeria, go buy these tomatoes, come dey sell am. um One of the major place for Nigeria where dey dey sell all this kind food, na place like Benue, Plateau. Dey dey buy am well well in bulk, then transport am from where dey for buy am, come other places or other parts for the country. um um For this seller, the business good o, but e still get disadvantage. One of the disadvantage na the crop wey dey dey buy. Most times, or sometimes, let me say sometimes, because the crop dey very fragile, if um you fit see damage in the cause of transporting the goods or transporting the um crop. Some fit just press, break. By that time, now e don lose value. You no go sell am the amount wey you in ten d to sell am again, because e don press. Na one major disadvantage wey e get be that. um So, um na this one I say make I update una concerning these um tomato sellers.

Tree of pawpaw, pawpaw na fruit wey dey grow for um sub Saharan Africa, though no be native to Africa na all those um American crop um so like Canada, USA and em Brazil. Na American crop but de dey grow for um Africa and um, na very edible cloth, um crop na e be, to farm um pawpaw dey very easy na just do seed na you need to tey farm an, um, so you fit just spread di seed for your farm, cover am small with soil, e don start be dat to dey grow um so and um pawpaw na business, na better business because e get so many um things wey you fit do with pawpaw, especially for soap and cream. So di by-product of pawpaw, na very good um business apart from sey we dey eat am. The, the fruit if e never ripe dey useful, if e don ripe e still dey useful. um E get so many things wey de dey use pawpaw tey dey do even di leaf get medicinal value wey de dey use am for. So you see am sey pawpaw business na better business wey anybody fit venture into and e go dey make better money for inside, na wetin I dey mek I tok about di pawpaw business be dat. una do well.

transporting na di method wey de dey use carry farm product from farm to either di market or to house for consumption. na da won be ?] transporting. um to transport farm product, you fit use um car, you fit use um bicycle, you fi use um truck tek transport am so na di process of taking those tin wey you don farm finish from your farm to either di market or di house. um so an if you want mek na sell you won sell an if na di won wey you use for selling you carry am go market if na di won wey you wan chop for your house, you go carry an go your house. um so dis na reason why e dey good to dey transport um farm produce. is either to sell am or to carry am go house for consumption. um so if na sell e depending on where you call di market, market fi be where you dey within your area or market fi be anoda state um in dat case you go need um plan to transport an, for dat case, e no go good mek you just carry small tin wey you don get from your farm go um dey send to anoda state e go cost more so you go let am many first so dat na di same amount you go use tek transport am. um e go e go dey fair on your part so na all those wans be di tin wey you o consider if you wan transport um farm produce. i sey ma tell una dis update my country pipu.

Transporting locally na method wen dem dey use send [urn] wetin you don plant after harvest, to maybe a market nearby, or to your house, [urn] and to do dat kind of transportation, you no go need much, you fit use bicycle carry some of di things wen you don farm go house, or you fit use motorcycle, or keke, or car. Depending on how big di load be [urn] dat one na im be local transportation, di distance nor dey dey too much for local transportation. [urn] so is is a matter of you, you fit even use leg, carry wetin you buy go house, [urn] so is a matter of your choice. And e go still depend on wetin you, wetin you, how big wetin you get for your farm be. E fitdey very big [urn] you may decide to sey, maybe I wan use motor carry am [urn] but di distance for local transportation no dey too dey much, e fit be from your house to di nearest market, or from your farm to di nearest market. Na im be local transportation. is is e dey dey usually within a very small distance. [urn] na dat one be local transportation [urn] so wen you sey local transportation, na doz things wen you send from your house to di market wey e dey very close to you, wey e no too far from you, na dat one we dey call local transportation. [2] tank you my country people.

Tubers na farm produce wey dem dey remove from di ground. for example, yam, potato, [2] cassava [2] all of dem na tuber. So all those farm product wey dem dey remove from ground na im we dey call tuber. [urn] and to farm tuber, e get method wey dem dey use. For cassava, na just to put di stem for inside ground. Bury am for inside ground, di stem go grow go go, go grow again, den e go still grow di cassava tuber, dat one na for cassava. For yam, e get wetin dem dey call yam seedling. Na dat one you go put for inside ground, dat one go come grow, e go come get yam again. For potato na di same method with [urn] yam. E get ya [urn] potato seedling. Wey you go still put for ground, wey e go still germinate to potato. So all dis one so, na na im we dey call tuber. Though but no be only dem dem dey put for di [urn] di, dem dey uproot from ground. We know sey dem still dey uproot [urn] wetin be e name, groundnut from ground, we no go fit classify groundnut na as tuber. So tuber na all doz doz once wey I just mention now. Wen dem dey remove from ground, so all doz one na im be tuber. So and e dey take time before dem grow to maturity, e still dey take time months before dem go grow to maturity, before you go harvest dem, so na doz one be tuber, my country people.

Oloyin beans na honey beans or cowpea. Na one of the sweetest specie of beans wey we get for Nigeria. Yoruba people na dey call ewa oloyin Naim be the name wey yoruba dey call am. So na for there they dey get that name oloyin beans So this beans dey very sweet, and most home for Nigeria prefer am to other beans um apart from sey e dey sweet, e get some other nutritional benefit wey e get E get benefit wey e get. One of the benefit na, e ,e contain fibre And fibre na tin wey be sey e dey help our digestive system to function well So e contain fibre. Number two be sey e contain protein. Protein good well well for body So if you wan to get protein from plant, one of the plant wey be sey dey rich for protein na this um beans So na beans get protein well well and so na one of the benefit wen make people dey eat am be that so As e get advantage or benefit, e still get um disadvantage. Generally every beans get that disadvantage One of the disadvantage for beans be sey, e dey cause stomach discomfort. You take am finish After some time you go dey fart um dey produce enough gas so that you go dey fart that one na the, one of the disadvantage. Then for some people e dey cause heart burn All those one na the disadvantage of um taking beans which is general for every um beans um So the farm for Oloyin beans for Nigeria dey very lucrative The market dey big well well because Most times na that one people prefer, that kind of beans wey be sey if you chop am you go just, your body go just sweet you. You go just like am um so na that beans people dey prefer. That's why e get market And e get um enough customers wey dey buy am um na i sey make i drop for una today

Unripe fruit, na fruit wey dem go pluck wey e never mature, e never develop finish, e never ripe, you go pluck am, na im be unripe fruit. unripe fruit no good for consumption. [urn] e no good for consumption, e get so many effect, e get so many thing wey e fit do for your body if you take am. [urn] though e get im advantage oh, [urn] especially for dis part of di country, or di world most times dem dey use all doz unripe fruit for medicine ehen. All doz one, apart from dat one, sey you wan eat am as something, e no good for, to put dat kind thing for inside belle. E go disturb you well well [urn] for some like mango, e fit cause dysentery [urn] so e no good for consumption. Di only reason where you fit go dey pluck unripe stuff, na ,maybe for dis [urn] medicine wen I mention just now. Sey dem dey use am for medicine, [urn] but oda dan dat, e nor just good at all, e nor good to dey consume unripe stuff. E go affect you well well, e get spoil your belle, dem fit dem fit even admit you because of [urn] di [urn] unripe dis thing wen you chop. So e nor good at all, dat unripe fruit, e no good make dem dey consume am [urn] so like I tell una, unripe fruit na wetin, plant wey you go go remove from where e dey grow, e never mature finish, you go remove am [urn] na im be di unripe fruit. Una do well my country people.

Waiting by the meal being cook, um na to wait for wetin you dey cook to don, na im be waiting by the meal being cook. um normally, e dey good when e be sey where you dey cook, you go dey there, to monitor wetin you dey cook. um, to know how e take dey progress, for example if water don dey dry, you need you know when to put water. If you nor dey there you nor go know, when to put the water. um that one na one, if na pepper, time reach you go know when to add pepper, salt, maggi, and so on. So you need to dey there, to know am. Nor be the one wey e be sey you dey cook, you go dey watch television, by the time wey you come back, your food go burn. um, so in order to avoid all those things, you need to dey around for where you dey cook, to know exactly what to do as the cooking dey go on. E go give you time to take know when to add wetin you wan add um so as you dey there now you go know, wetin to add at a particular time, if you nor dey there, you nor go know wetin to add. um so um for cooking, you suppose dey there, to dey monitor wetin you dey cook, so that you go know wetin to add, when you dey cook am. um, typically for Nigeria, another good reason why e go dey good to dey there, be sey you nor know, you cannot trust every body., the fact sey person dey smile with you does not not mean that that person cannot hurt you or harm you. You nor know wetin e get for mind. um so you can um they can poison you like that. So in order to avoid all those um things you you need to secure yourself. um so you go dey where you dey cook to monitor wetin you dey cook. Thank you

um e dey good mek pesin dey dey dey wait for where e for dey cook e dey veri good for so many reasons. one of di reaon be sey um, e go mek you know wen to put anytin wen you won put if na maggi, pepper, salt, onions, you go know exactly wen to do am but if you no dey there you kon go dey watch television, your food fi burn so in order to avoid all dis won, all those wastage, e go dey good mey you dey where you for dey cook um so da won na di tin. so if na pepper thyme e reach to put, you go know pepper wey you go put, thyme um if na salt time e reach to put, you go know um time wey tek put dat salt. anoda benefit wey e dey to dey dey around where you for dey cook bi se for nigeria now anytin can happen. um di fact sey pesin dey play with you no mean sey dat pesin no go fi hurt you. um so you need to secure yourself um so you need to dey were you dey cook so dat um to kon dey avoid dat story dat touch um so all those won na di benefit we e dey and e dey very good dis won should be an advice to everybodi wey pesin dey dey were e dey cook especially if were e dey cook far from where e dey live, or if you dey public house, e dey good mey you know um di day wen you dey cook so dat you go dey avoid all those tins. um their tin wey e be sey you fi avoid na all those won be dat wastage um poisin all those won you fi avoid dem. um so e good mey pesin de dey were e dey cook to te tek know wen an where to put um tins we you need for di food. thank you.

Green house plant na plant wey dem dey plant for a controlled environment The reason why dem dey plant those kind of plant for controlled environment so that make the weather no affect am. um so e get plant wey e be sey if the weather change well well, e go affect the growth of the plant, e go affect the yield of that plant. So to avoid those things, you need to plant those kind plant, for controlled environment. And na that um one we dey call green house. So typically greenhouse dey made up of um glass as in you fit put glass for the side, then you go aerate the top that is you go make sure sey rain, or breeze fit dey enter, um na im be green house. um so for example plant wey dem dey plant for green house na all those fruit and vegetable. You know say fruit vegetable, for extreme um weather condition dem nor dey do well. Especially for example dry season, vegetable nor dey do well. So for green house, dem go fit do well. Another advantage of greenhouse be sey you fit plant those things anytime of the of of the year. um normally vegetable na raining season dem dey farm dem or fruits, during raining season n aim dem dey do well. but with green house you fit farm dem anytime. Na im be the advantage of greenhouse. um so greenhouse plants one of the thing wey you go dey do as a routine na to water the plants regularly Na for you to dey add water regularly, for the plant um na im be say the plant go do well. So that one na im be green house. Una well done one my country people.

women in agriculure na women wey dey into agriculture or wen e dey into farming and e dey good mey de dey encourage women mey den dey come into farming especially for di by-product wey de go dey fit mek those farm crop into for example, um de fit turn cassava into garri, fufu and all those wan na women go fit do am well or even akamu na women go fit do am well so e go dey good mey dem encourage women mey dem come into farming. um so di government if na to find wetin de o tek dey motivate women fit give dem grant, or loans specifically for di farmng so dat e go encourage dem mey den come into farming or find how de o train dem for dis modern method of farming. like dis green house farming wey e dey wey e dey now de fit encourage womn mey de ey do gren house farming mek den go dey farm those their vgetable and fruit. and de go dey mek na way of empowering our women be dat and de go de mek beta moni for insde, if di governmtne fit do all those things, e go encourage women to dey farm. and de go bring education on di latest um method of farming e go reallly go a long way in helping di di women to farm. um or to come into di agric sector. um before now, we get piramid piramid of um groundnut for north cocoa for east and pam oil for west. if you look at those tins dem, majority of dem, women dey involve especially as it involve processing of palm oil so na so i talk am reach una good day.

Processing cassava na method wey dem dey use convert cassava tuber to other finish product. For example garri or fufu Some people dey call am akpu So processing cassava na to change those that cassava tube to the full akpu or any other product um because cassava, dem fit use am do other thing other than this fufu and garri wen i mention um so dem fit use am do bobozi. E get wetin we dey call bobozi Some people dey call am abacha if you convert garri like dat um cassava like dat um so da one na one. Then women fit do all this work and um e go dey good sey women dey do all this small agricultural stuff E go benefit dem well well. E go even benefit the family and even the society at large So women in agriculture na sometin wey govment need to look into and find ways to encourage the women make dem come into the sector Cause one of the major challenge wey we get for Nigeria na this food inflation The cost of food na dey very high um e just be like sey the tin dey skyrocket everyday and we get solution. We get land and our land dey dey good for agriculture The problem be sey we nor really get much hand to dey farm the land na just be the problem So if dem fit encourage women make dem come into farming. E go dey very good well well. E go help boost the sector, the agric sector and e go put money for the farmer hand well well Then um if na to dey process the food, we fit still send dem abroad for better money. E get one blog wey i dey read wey i hear sey de sell tuber of yam for twenty eight dollar E sey um so tuber of yam dey cost like this So we fit package that our own, our own here dey sell am abroad for better money um. So i wan encourage women make dem come into farming Thank you

̀ woman dey good to dey farm e get so many benefit we e ge especilly for di by-product of those farm of those plant wey dem farm why i talk for di by-product be say na dem sabi am well, na dem sabi am well well for example ehm wetin be e name cassava, de fit turn cassaa into garri, di process na women dey majorly dey do am. or into fufu and dem sabi am well well so and e dey good mek women come into farming dis days now most of dem dey run becous of di work di tideous work but na as u dey see am now money don dey inside now becous pipu no dey gree farm am again pipu no dey gree come into farming so di few wen e dey now, den see now we opurtunity de o collect enough, at why our food food item is going well well because if many hand come into the farming. everybody price of food go come down well well because di food don supplus so i go encourage women mek dem come into farming because e get many benefit wen e dey.apart from di fact sey de go dey beg a translator is not e go help di economy grow. na wetin government fit do na mek den encourage women to come into farming but we really ned dem oh especially now we di food iteams don dey go up. if dem fit come into farming, e go help well well. thank you my country pipu.d

Processing um produce from farm dey dependent on the kind of produce wey you wan process You fit process cassava into garri or into fufu Then e get other things wey you fit still process casava into So corn de fit still process corn into into wetin we dey call pap or akamu or agidi um so all those one na product or by-product from farm or produce wey de dey farm. So women how de go fit key into the. De fi um infact na a whole lot of industry naim be this You fit plan depending on how you take process am. You fit even export the produce wey you don farm. um I just recently read sey a tuber of yam fit cost up to twenty eight dollar If one dollar na one thousand naira meaning the for one tuber, abroad na about twenty eight thousand naira. You see the, the amount um so na that one be eh, the advantage or benefit wey dey if you dey fit process wetin you farm for your farm So and women fit key into this because e go help the economy grow. Now we are shortage for farmer. This one na aspect wey govment to collaborate with women to come into farm, create the environment for dem to strive for the farming um. So and de get benefit wey go give not only the govment but the people For even the family sef go benefit well from it. um if the idea of sey food nor go dey again Then this, this food inflation wey govment dey battle, dem go fit solve am because if we get more hand wey dey do the farming, the food go surplus. E go kon cheap. So that inflation nor go dey again um So I sey make i talk this one. My country people una do well

processing na method wey dey use convert farm produce or crop wey de don harvest to finish product wey be processing um so all this one, women dey play major role in um doing it. E dey get many tin wey de fit do, and na dem do am pass For example um dey fit turn um cassava into garri or turn cassava into fufu pause or akamu una women. So you fit process cassava into all of this. That one na be processing wey we dey talk about um so na, we go encourage women wey dem come into this farming because the cost of the food now for nigeria don dey high and we nor too get enough hand wey dey do the farming cause if this, if we get enough hand wey dey do the farming, the tin go come down, the food go come down. We nor go dey suffer for this um food inflation wey we dey suffer for now um so because everybody na, people wey e dey farm na, farm, the product wey we dey get for farm go ko many. The competition na go ko serious um so that the price go fall. Na that one nae we dey find, may the price fall Nor be only govment. Govment nor go fit do anything if de nor encourage people may de come into farming especially women um And if dey fit come into farming like e be before wey be sey we get pyramid of groundnut in the north We get cocoa for um west and we get palm oil for East We go fit dey export some of those tins wey we dey produce um and we go, e go be foreign earning for the govment That issue of sey money nor dey or we just dey rely on only oil E nor go be like that again. We o, govment go get other means to take get money and we go and de go fit use am do tins for the citizen wey dey the country We go fit use empower people mo we empower farmer into more um in the production of food or into agriculture um na sey na that one i sey may i talk to una my country people on

women in agriculture na women wey dey into farming and women get different sector for agriculture wey de fit dey wey dey fit funtion well and one of dem na processing of farm produce. so and to process farm produce dey very lucrative, dey very good and na one of di specialty for women wey dey into agriculture. na some of dis things wey dey dey process um include cassava um potato, yam, corn um cowpea, dem many well wel. for dat casava, den fit process cassava into garri which is what women dey engage in or dem fit process di cassava into akpu, fufu so won wey dey call fufu, dat won na major ocupation wey women de do. den for di um agidi and um wetin be e name akamu, den fit still process cassava into all those things so na women right from ages na dem dey do all those things and den get benefit apart from say e dey help di family, de fit still sell those things and de go mek beta moni so all those won na di advantage wey e dey. but unlike before wey e be sey de dey do all those won raw, use impliment, fam ground, dig ground all those wan, but e get other ways wey women fit tek come into agricutulture, wey e n go stress dem again unlike before dem many dis um green house farm still dey there, um all those won na ways wey women fit tek come into agriculture, mek beta moni for inside, thank you my country pipu.

Dis one na yam market, na where dem for dey sell yam be dis picture wey I dey see so, um but dis kind of market especially for places wey be sey dem dey get days wey dey tek dey sell di yam, yam dey dey very cheap for dose days. um like for where I serve for um oyo state particularly kishi dey get yam market and dem dey get days wey dem dey use tek dey sell di yam. Dat time though sey e don tey but yam dat time you fit buy a tuber of yam for as low as ten naira, um I dey tok about two thousand and twelve, two thousand and eleven, two thousand and twelve um and why e be like dat be sey dose place dey na majority yam farming na dem dey into, dem dey into yam farming so most of di pipo wey dey buy yam na dere dem dey go buy. So e dey dey cheap well well for dat place um and secondly, um deir yam dey mek sense well well, e dey mek sense you go see yam you go sure sey dis one na yam. Some yam dey long ehn, dem dey tall well well becos dem get better land for farming and dey know di techniques wey dem dey use tek dey farm di yam um na so e be. E dey common for especially dose west, west and as dem tek dey arrange dis yam so na dem tek dey do am. For majority most of di state for west or generally south na so dem tek dey do um deir yam. Thank you my country pipo.

Fornigeria, we get two season di raining season and di dry season. Di raining season na seson wey most farmer for Nigeria dey use farm. So farmr for nigrian dey wait for dat season wey de go start todey farm and if de won start to dey afrm, de go need clear where de won farm depending on di soil and di rain go help di plent wey dem plant grow well well so for dat raining season, you no go need to dey pour water you no go need to get dat irrigation system wey be sey go dey bring water come your farm. Di rain naturally go dey help you put watr for di farm. You know sey plant de do well wen wate dey especially all those plant wen be sey den dey seasonal for example corn, all those won dey grow very well wen water dey, cucumber all those won na watr plant. Majority of our plant need water to grow. So for dis um raining season, we need all those kind weather for plant to grow. Anoda reason why di plant need water be sey dry season di sun too much e go kill di plant, di plant go just die, e go die for there and na in be advantage of raining season. And dry season still get e own advantage and e get some plant wey be sey de dey plant for dry seson and if dem plant dem for dey season de go still grow well. So as a farmer you suppose know all thise season den know how to plant, wen to plant and di kind plant to plant. Dis season. Na all those won go mek get edge over every other pesin. You goknow wetin you o fit plant for raining season wen you knw sey if you plant am, e gho grow well, den di one wey if you plant am for dry season wen e be sey if you plant am e go also grow wekll. Den even as di farmer as e don be now di competition don be now wen e be sey e know di twoi sesn you go dey fit plant all yer round, if you fit plant all year round, meaning everytime money go dey dey your pocket no be seyv you o first wait mek rain fall before you o fit start to plant. De get method now wen b sey e go fit help you weda rain dey fallo sun dey shine o, e go fit plan en as a farmer e good mek farmr know all those things, thmank you my pipu.

Dis one wey de dey beat the rice, na method wey de dey use tey dey separate the rice from the plant hm hmm, na method be dat wey de dey use tey dey separate am. And if you don do am like, if you no do am like dat, you no fit separate all the rice from the plant, and e no be wetin you go dey do one, one. So, the best method, one of the method wey de dey use, na to bring dem together den you beat am, if you don beat am finish you con see sey the rice go con separate from the shaft, hm hmm, so na method, before you even start to dey do anything like, err parboiling and everything, you go first need to beat the rice like dis, err ehn, If you watch dis video yoh see am sey na so de tey dey do am, the method dere na so de tey dey do am. Hmm, so na a way, wey de dey use separate the rice from the plant or the shaft, err so dat if you wan con do any other thing, any other processing for the rice, you go fit do am, because if you no separate am like dat, to con dey process the rice go hard. Hmm so, de need to first beat am like dat before, de go con dey process am, and err farmer wey no sabi dis method dey run at a loss well well because, if you con sey mek you and time, you, you go run at a loss and time go dey at disturber, you know, if you dey you wan dey do am one, one, e go waste your time well well. So, the method, the best method na to do am like dis, err um if you do am like dis, you go, you go save time and you go, you go fit do am well, you no go dey run at a loss. Thank you my country pipo.

drone na technology wey de just still discover. de dey se am for many things um de fit fit use am for vidio recording but e dey play major role na for agriculture. um you fit use am tek dey monitor your farm incase animal won come in, you go know where di animal from dey come or incase anything dey happen or incase thief won kon thief anything from your farm, you go see dem. um so na all those won be di drone. and you fit use drone na tek even spray seed for your farm, um or even water di farm you fit use drone tek, you go dey your palor dey control di drone where you won put water, were you no wan put water, or where you go put seed where you no go put seed. di technology don advance to dat ex ten t so so dat you o fit do all those tins. um briging um to bring dat drone into, di farming na e dey help matta well well nor be wetin pesin go waka go there na go dey do manually with all dis um machine na you o fit do am. you nor even need tractor again or you no need all those big big machine again to come dey do all those things, or you nor need to be there self before you go do am um all those na drone na de dey use. you o just dey where you dey dey control am di tin go just dey were e dey dey do am for up go dey spray if na water and e go cover more grand compare to sey you go dey go dey pour am by yourself. so na dat wan be di advantage of using drone. um for farming, e dey very good for irrigation well well and for seed if you won spray seed if na all those wan where de dey put seed, you wan spray am you fit use dat drone tek do am, um so all those wan na advantage of um dat kind of technology for farming. and as e be na e nor be sey e too cost, e nor too cost like dat na wetin every farmer fit get um especially now wey e be sey um di farming don dey lucrative. una do well my country pipu.

Di video here show how dem take dey farm [urn] potato, how dem take dey farm potato na im di video show. And e get different method wen dem dey use take dey farm potato, one of di method wey e dey common na di way dem take dey farm yam wey you go need to get wetin dem dey call di ya seedling, you go come dig ground put am, [urn] na di same method, you fit still use dat same method get potato seedling. Dat small part of, you go just cut small part of potato, you leave am make e regrow na im be [urn] potato [urn] seedling, you go put am for inside ground, after e don grow small, you go put am for inside ground. di thing go start to dey grow again on e won, so dis na im be di most [urn] di one wey common pass, but we get oda method wey dem dey use, take dey farm [urn] potato [urn] e get one new method wen dem dey use now, we e be sey you fit farm [urn] potato form di stem [urn] from dat plant wey e dey grow, just for you to put am for inside some [urn] chemical or nutrient, you go put am for inside di nutrient, you go see sey, di di seedling go grow again, small seedling go come out again, [urn] dat one na latest technology on how dem take dey farm am [urn] and dem still dey use am take dey farm yam like dat. [urn] so all doz one na method, if you wan, especially for big farm, na dat one dem dey use now, especially for all doz big big farm, na dat one dem dey use and e dey save time well well. E no be like dat one wey e be sey you go first wait make di yam grow before you go come cut small komot as di seedling, dis one na one, just get di stem or di leaf, put am for inside di nutrient, di thing go start to dey grow, thank you my people.

feeding catfish, catfish na fish wey e be sey um we dey rare for so many reason um we dey rare am for selling, some dey rare for selling, some dey rare to eat. um na im be catfish and to feed catfish, e get so many things wey catfish dey chop catfish dey chop um fish, dey chop plant wey dey inside water, dey chop seed, so na de dey call am sey de sey na ominivorous feeder, ominivorous bottom feeder na e be. so na in be catchfish. e dey chop um plant, de call those plant aquatic plant wey dey dey inside water, e dey chop small small fish, e dey chop um molusk, e dey chop um seed of plant wey fall for inside water, um so all those won na in be di seed wen e dey tins wey e dey chop. they fit rare am for house, you rare am for house you go dey give am some kind feed fish feed wey de dey tek dey train catfish den you o give am dose fish. get where de go big reach, you go change their feed again just like that um na so de tek de rare catfish. um why de kon tek am most farmer tek as business be say catfih dey quick grow, and e dey grow to size wey e be sey you o fit buy am, wey pesin fit buy am, um e go get e value for e moni. um na in be di thing den secondly di catfih dey sweet well well, so most of di joint wey dey nigeria dey use am take dey entertain dier customers. fish de get de dey very nutricious and e dey good for di bodi so most pesins dey buy am like dat thank you my coutry pipu.

Potato to harvest potato na after you don plant am e don grow e don mature na those things wey tek dey remove am from ground after e don gro e don matuere hmm n aim be sey you don harvest am. To harvest am harvesting na process wey you go allow you bring di potato from ground again de dey do am to either heat am or sell am na da won be di harvesting. And um after you don plant e dey natural sey you go harvest am den you remove am from ground weda na to sell am o or na to eat am o da wan is na you thourough den if na to sey you wan sell am, you go sort am e get wetin oyibo pipu dey call sorting, you go sort am you fit sort dem by size or by color or by weight di reason why you dey sort am so dat you fit sepeat di good one from di bad won or you go fit um separate dem according to how you won tek sell am den maybe you go put um wan particular weifght for di won wy e be sey you go sell for so so so mount but look for another won wey you go sell for anoda amount and e dey good mek farmer know how to sort especially for di wons wey you wan sell. But if e seye no go sort am, e go just sell am anyhow and di end of di day e fit no get gain so e good mek farmer know how to sort. So if na sell e wan sell am, e go get enough gain, dat time e don already determine di orice wey e won pout as e tek big as di siae be if na to separate fdi good wons from di bad wan dat sorting na in go still help am. Da won na in be di first method ater e don harvest am so dat e go fit seperete dem so dat e go know how to tek remove di good wan from di bad wan if na dat won e won do. And e go even know how e go tek chop di won e no chop, di won wey e go sell, all those wons na method wey be sey una suppose know so na da won na di harvesting um crop and to dig ground ehh potato after you don dig di potato just like as de tek dey remove yam from ground, e go dig round to know where di potato pass, after you don know where e pass den you fit dig am. So why e dey good to dig round so mek e no go break di potato for ground and if you break am, you nor o get enough gain if you wan sell am. Soall those won na di method thank you.

Knowledge sharing na very good thing for farming bicos nobody know everything. um so e good mey de dey share knowledge weti you no know you go ask question na so you go tek know am. um e no be like dat time wey de dey farm wey be sey nobody asin dey dey use traditional means of farming if you no follow dat means, you dey kon think sey amadiaoha go kill you or all those kind of things. e no be like dat again. so and e dey good wen e be sey technology wen de dey discover for di farming mey de dey adopt am <sniffs> na in go mek um you go get beta yield for wetin you farm. um so if den get modern ways we dey take dey do particular thing, you see am, you adopt am immediately you no kon dey think sey amadioha go kil you or all those kind thing or maybe e get wetin una dey do for una tradition wey be sey una must follow before una do certain things e no dey na di end of di day if na business na in na in di farm be for you, you no benefit well from it so na all those wan na in be di thing farming, and e dey good wey e be sey any technology wey e come, see am and adopt am na to improve yield na in most of those technology dey for. to improve the yield of wetin you plant na in be di excess of all those things. so you go de adopt di dis thing so dat you go dey mek more profit from wetin you farm um so um if there is any latest technology, now na you fit farm for inside a room self e nor ned to kon dey till ground dey farm na technology um de get wetin de dey call genom( genetically modified seed) all those seed dey resistance to diseases, de dey grow well um if na dat won your hand reach, you fit farm am or you go get beta result so na all those wan me i wan mek pipu dey look into thank you my country pipu.

To some ex ten d toma er potato dey er fragile. So if you them dey load am for inside motor for transportation then go need to dey very careful mey then nor break then. En because if you break an e go lose the market value wey e get, the one wey suppose sell for hundred or two hundred naira or five hundred naira you go kon dey sell am cheap because e don break. So to load to er tomato for motor before you transport am e the person wey dey load an the farmer need to know how then wan take load an so that e no go press or e no go break. Uhum, and you go need to tell the person wey dey carry an mey e know how e go take drive, mey then nor kon dey press for the motor. Ehen so, na all those things wey na the logistic er this thing wey the driver and the person wey dey load an suppose know before then load potato, en. E just be like yam wey e be say if you put an e get how you take do an, if pressure too much e go break na if if e break e value, the amount wey you suppose sell an, you no sell an like that again, ehen na so potato still be. Hum and if e don be like that, if e many wey spoil you don lose don lose well well for that business, you don lose well well for that business, nor be the amount again wey you suppose sell an na you go kon tey sell an, en so, na wetin er dey there be that. so most farmer suppose know about this one wa dey talk so. So, make then nor go dey fall victim because en na business e be and business suppose to dey give you return. You dey do business you nor get return you no go wan do an again, en, so as a farmer you need to dey wise and dey careful may you nor dey fall victim for all those kind thing. En, may e be say you dey go up nor be down you go dey go. En and farming now na better business, though but you have to be careful so that you don’t not make mistake like that for things wey you fit avoid. Thank you my country people.

to harvest maize or watin we de call corn no hard at all, once e don strong, you go de see am say e go come de be like say e want de, wan de brown for the leaf you know say e don de strong once e don strong now, to harvest am de very easy you just go there, carry your cutlass or carry your knife use am take de cut am from the um stem wey e hold de um corn, hol am for there, you cut am just de cut am like that, na that one be their best tin e no too e no too hard to do um so and you need to de identify the one wey e wey e don strong before you cut. na that one be de small work wey de de, you suppose know the one wey e don strong as a farmer. um to know de one wey e don strong no too hard like too obvious now. na to see the, you see the colour of the corn you see the leaf, um from the leaf you go know say this one don stong, this one don mature to cut. so, na all those ones be the step to um harvest so if na the one wey you want sell as you cut am for the stem you fit sell am like that or you fit decide to say okay let me do am make e fine for eye before i sell am. You fit do am like that you fit okay i want roast am before i sell. or i wan boil am before i sell all those ones na whole stress wey de involve if you want sell am. um but na the harvesting we de talk na, to harvest am de very easy, and na one of the easiest um this thing wey person fit do, anybody can do am, you no need to be a farmer to harvest. um so long as um you de fit identify the one wey strong from de one wey no strong, you go fit harvest am. <sniffs> um so, na so they de do am my country people

tubber na crop like yam, cassava <sniffs> and de be tubber so, if you look this video, you see am say <sniffs> they de harvast them dey harvest cassava, na so de take de do am some, de go decide to say okay make them dig ground small make them know where the cassava go ground reach so that if them wan dig am, they go fit dig am well so that e no go break, so na that one be the um method wey they de use take dig um tubber yam own na e be the one where you need to dig the ground so that make e no go break you go need to dig am well so that you go see where de cassa um yam pass so that e no go so, most tubber na so they take de do am um so if you want harvest them you go need to de very careful cause for if e break e don, the value of the yam don go like that the yam wey you suppose sell one thousand five two thousand cause if break now, you no go fit sell am again. um so na all those one dey de talk for insaid and anybody wey dey, wey be farmer wey de hear my voice now suppose know this thing. or if you no de do am, you suppose start to de do am now. if you want farm yam, you go first, dig am to know where de yam bend go or where the yam pass before you now start um to de um dig am or to uproot am from ground. um yam farming um na better business be that especially now wey things of um price of food don go up um for Nigeria. una do well, una thank you.

One major way to farm potato na di use of potato seedling potato seedling na di potato wn you cut you cut if you wn harvest your potato you cut somecommot den di main potto wen you don harvest den di main won wey you don commot put am for inside ground gain na in be seeling. Afta you don harvest di potato, you go see some wen e grow by di sie jopin dat potato so all those won wen e join you fit use am as seedling to tek put for ground again so dat e go grow so all those wn na in be potaoto seedling. E just be like de stil dey plant yam again after you don harvest di yam, you kon cut small you dey harvest am you cut di head put back for inside ground den dat head go kon produce anoda small yam for you wey de deycall seedling na dat won you kon put again for ground. Na now di research wey pipu don do all those wan e get other method to fit doto get ll those seedling all those wan na stem dat is di stem of di plant na in you go use or you go need to use just cut di stem maybe put am for soil solution, you go leave am after sometimes, put am for inside soil, dat place wen you put for inside soil go produce e own seedling, di advantage be sey e go mek you get enough ht seedling to plant dan dis awa our traditional method wey be sey ones we don commot di don harvest am kon put bury di other side again, di early stage we fit just cut any stem any part of di plant, put am for inside sol, e go begin toned grow seedling for yiou na di advance of technology be dat and as a farmer e dey good mek you know dis technology mek you kon startto dey use am because e go gie you more yield moni for your pocket dan we kon dey use dis our traditional mthod wey we kon dey use sice. So at di end of di day if you dey farm you no deymek gain, there is no need farming so as a farmer you need to dey mek gain so na one of di method wey you o tek maximize wetin you dey do na in be dat. Its just a matta of you asking di right pipu, meet di right pipu ask dem how to go abou am den de go put you through for dat method wey una fit do.

i don first talk about potatoe harvest, um e be like yam bet e dey easy pass yam. because di potatoe no dey too big like dat, e no dey big like yam so if you wan harvest am, you go need to, e get some wey e need to dig ground to know where di potatoe pass before you go start to dey remove am from ground. um If you no dig ground you fit no know where e pass and if you con harvest am like that you fit break di potatoe. and dat won go lead to shortage for you so e dey good we e be sey if you wan um harvest am, you go need to dig around where di potatoe dey. so dat you no go break am if you dey remove am from ground um just like them dey do for yam, if you won harvest yam, you need to dig ground to know where the yam pass um so dat e no go break if you dey commot am from ground, di same thing with potato um you need to also dig ground round wey you dey harvest am so dat you no go break am. Cos if you break am, you no go fit sell am again or you no go even sell am the amount wey you take wey you suppose sell am because you don break, nobody go gree buy am like dat. um so na dat won be di thing. if you wan dey farm potatoe, you need to dey careful especially wen you wan harvest am so that you no go kon dey run at a loss after you don stress yourself wait for how many months um di time wen you suppose to tek eat now, tek dey eat di fruit of your labour you no kon dey mek di money again because you dey you don break most of di ones wey you suppose remove for ground so you have to be wise, you have to dey very careful so you no go fall that victim or you no go mek dat kind of mistake wen you dey farm um potatoe and na beta busines e be business wen be sey if you go into with little or no capital and you dey make beta moni. thank you my country people

um for dis picture dey show how de tek dey harvest potatoe e dey very easy well well. you see di farm you see sey na big farm, na just to carry your hoe e dey very easy den dey use sence so dat mek you no go cut di potatoe. you go dig an small to know where the potatoe pass before you remove am for ground na just di method wey i describe just now be dat. So e no dey why you dey do am like that na be sey e no dey big like yam wey you go need to dig much so tey no where e pass you just dig am small or even shake am self to see where pass before you start to dey move am for grand. and e no dey go down like dat go dip into di grand, um so e na less stres for you. um potatoe farming na less stress for you so e dey easy to farm well well, e dey very easy. just dig grand, see where e dey remove am na in be di harvesting method wey de dey do. dig ground small see where e follow then know how to remove am so that e no go break am because if you break am, e no go get di same amount di value wey you suppose sell am you no go sell am like that again because e don break some pipu fit no even buy am because e don break, or you no go sell am di same amount wey you suppose sell am because e don break. um So na all those ones be di tin. so as a farmer, potato farmer, you need to dey very careful mey you no go dey um um run at a loss especially if you won sell am so na all those one you suppose look and be wise about for the farming for potatoe. and potatoe e dey very very um stable na stable food for nigeria wey be sey everybodi dey look dem dey consume and e no too dey ike dat like yam so my brother na so i see am

dis video show one of di method wey dem dey use preserve maize, na to expose am like dat so dat e go dry. if e dry just to commot di water wey dey some of di water wey dey um if you commot some of di water wey dey, e go stay longer na him be the aim bi dat um so na one of di method be dis if you no want mey e get other ways of doing it though. if you no want mek um e too dry, you fit do am like this na preservation but if you won dry one depending on wat you dey use am for. if you want mek e dry well well, e get some wey you fit use, you go just put am ontop um fire wey you dey cook e no go too near fire e go just dey on top like dat. um wen we dey grow, our grandmama dey use dat method dey um dry am. E go just dey ontop di dis thing there e go small small heat um fire go dey touch am e go dry. um you fit grand am as a preservation, once e don dry, you fit grand am that one another prservation method. um you fit put am for direct sunlight also dis won de no put am for sunlight you fit put am for direct sunlight e go e go dry like that. um so all those one na method of preservation. preservation na to mek am mek e stay longer um so dat if you won use am, you go fit use am anytime wey you wan con use am you go fit use am. um preservation na um method wey dem dey use so dat di corn no go grow again or di maize no go grow again. um normally if you leave maize, you nor um pluck am for where you plant am you leave am for sometimes di maize go begin to dey grow again. um so if you no want mek e grow again and you won chop am or you wan use am do oda thigs, you go need to preserve am with all dis method wey a don talk before. e fit as den do am for dis video you go do am like dat, e no go grow again e go jus dey there. until wen you wan maybe you wan sell am or you wan do any other thing with am, um so all those won na in be preservation wey de dey talk.